Gisna daalue, daalue gigain bu honhu bu gudu chi kaw, gisna daalue gigain bu honhu bu gudu ci kaw.

Gissna ay keyt ak bendeh kai yu neteh aam yu xonxa gissna dogey kai keyt bu aam teyeh kai bu neteh.

Nyatti nitt, nyarri goor aj behna jigeen, jigeen bi mugeih sol lu njuul mugeih ahmeh kehheet, behna goor bi mbuba bu weeh kehneen ki mugeih sol mbuba bu weerta.

Gis na plaz si tooge kaay bu rafet bu am ay toogu ak ay taabal ak luy rafetal

Jigeen buu hesse, am karawu bu nyeoul tai sol robaa bu rayieh bu am ayyi colour yu fason.

Tanki goor bu sol dallil buu hougku bu ahmeh lu weeah ak kawass bu weeah.

Giss naa jigeen bu tahaw, Jigeen bu hess. kawaram ba ngi hoghu, mu ngi soll Mboobu bu gudu. Mboobu ba ngi werta, mu ngi am aye tupu tupu.

dalax bu raii dalax bu murr tankaax bi dala bakeeh em lu weex ak lu nyull.